Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃ wotɔ ɖe mɔmemidzraƒe aɖe ƒe ŋkume eye wodi be yewoatso mɔ me. Ŋu eve tɔ ɖe woƒe megbe. Ɖeka le ʋie eye ɖeka nye amagba ɖiɖi.

Xɔ aɖe bi dzo eye ŋu vovovowo hã bi dzo, teƒea te ɖe mɔ to ŋu, dzotsiŋu le mɔ to eye amewo hã tɔ ɖe mɔ to le hele nukpɔm

Ame etɔ̃ aɖewo le seƒoƒoƒ gba gbɔ. Ame eve nye nyɔnu eye ɖeka nye ŋutsu. Nyɔnuawo do dzidziwui yi ke ʋe amadede le abe gbe mumu.

Amewo le kuteƒe. Amewo do awu yibɔ. Aɖaka le anyigba le amewo ƒe ŋkume. Ŋutsu ɖeka dze ko ɖe nyɔnu ɖeka ƒe ŋkume.

Ame atɔ̃ aɖewo le seƒoƒo dom. Ŋutsu tsitsi ɖeka kple nyɔnu tsitsi ɖeka kple ɖevi wome etɔ̃. Wo katã wodo asiwui hafi le seƒoƒoa dom.

Ɖevi adre aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ aɖe ŋu. Wonɔ anyi ɖe atrakpui dzi. Wo katã wonye ŋutsuviwo. Ɖevi ɖeka kɔ kotoku hele nane dem eme. Ɖeviawo gbɔ ƒo ɖi.